Omuntu ajwaire eshaaha aha mukono gwe ogwa bumosho kandi aineho n'ekikopo aha meeza kirikwera kirimu chayi ningashi amaizi aine ebi ariyo nakora aha laputopu ye

Abakazi bashatu bariyo nibatambura omu kahanda kakye haza omu rubaju rwabo harimu ebinyaatsi omukazi ow'omumaisho ajwaire Gomesi ayekomire nekitambara omu mutwe owa ahagati ajwaire ekiteteyi akwatsire nana enshaho ahinyiriize n'ekiteteeyi kye omukazi ow'enyima nawe ajwaire Gomesi Kandi akikiire omwana .

Abashaija bashatu bashutamire omu kaato. Babiri n'abashaija bakuru kandi ondiijo n'omwana muto. Bashutamire omu ryato bariyo nibareeba nk'abeine enaku. Omu rubaju rwabo harimu ekinyaatsi kandi bari omu nyanja.

Abajubi babiri bari ahagati y'enyanja omujubi omwe ashutamire haza akwatsire nkekiti kiraingwa omujubi ondiijo ayemereire omu kaato aharubaju rwaabo hariho engaku zibyamire omu maizi abajubi aba bariyo nibaronda ebyenyanja

Omwojo nigashi omushaija ajwire esaati erimu obulayini ekomire n'amapesha eine ishokye rikye rikye aha mutwe ajwire n'akakokoro

Etawuni erimu emihanda ekozesiibwe koraasi kandi aha rubaju rw'emihanda harimu emiti miraingwa kandi n'ebizimbe biraingwa by'abantu barikukoreramu.

Oruhanga rubyairwemu emiti mingi emiraingwa kandi aha buryo bwayo hariyo enshozi nyingi nazo ziine emiti kandi ziine n'ebinyaatsi.

Omukazi ajwaire enkofiira ariyo naagira ebi yapima omu kaveera ayemereire aha mudaara gwe Aha mudaara hakwasizeho ebitookye nkahansi aho hariyo nana emonde n'entura, n'obutunguru n'enyanya byona ebintu ebyemere ebyokuguza

Ekimuri eky'erangi ya kinekye kiine obujuma ahagati eki ekimuri nikikira kureeta enjoki ahagati kugira ngu eihemu omweyangye kuza kukoramu obwoki ningashi baba babusharwiire nibaija bakoresa obujuma bwakyo kwihamu buto.

Omukatare harimu omukazi akomire eishokye riraingwa, ajwaire akakokoro ajwaire n'eshweta. Ajwaire na giravuzi za bururu, akwatsire akakopo kari nk'akarimu caayi. Ayemereire aha mudaara gumwe oguriho ebijuma. Ebijuma ebirimu harimu enanansi harimu wotameloni.

Abantu bashutamire ahansi omubantu aba harimu abakazi harimu n'abaana abakazi bakwatsire amasihaani bariyo nibarya omwe omu baana ashutamire arikubareeba ondiijo ayekwatsire aha munwa arikureeba nka kuriya

Obu kobu oburikuhika butaano buri omu irindiro ry'enyamaishwa bushatu oku bukurataine haine eki buriyo nibushamarira akandi akari aha mukono ogwa bumosho kariyo nikarya ebinyaatsi kandi kariya akari omu maisho gezi ishatu kariyo nako nikarya ebinyaatsi kwonka bakooreka ekibunu kyonka.

Omu katare harimu abantu abamwe bashutamire abandi bemereire, omu katare omu harimu enyanya harimu karoti harimu watermeloni harimu eminekye harimu ebintu bingi ebi bariyo nibaguza .

Embogo nyine ziri omu irindiro ry'enyamaishwa haza omu irindiro ry'enyamaishwa eri harimu obunyaatsi bwomire kandi harimu n'emiti miraingwa erikuzitambira omushana haza izooba ririyo nirirenga.

Omushaija ashuutamire aha ntebbe erikishushana buruuru ariyo nagira ebi yakora ahari karimangyezi eyi aine aha meeza aharubaju rwe hakwasizeho esiimu ye.

Omuntu yaija ahu bakuguriza enyama y'ente. Yaija kugura enyama kandi hariho n'omubaagi oragimuguze. Enyama eri aha dirisa y'akaju aku bariyo nibagurizamu enyama egi.

Omuntu ayemereire aha nyanja, kandi obu ayemereire aha nyanja, yamara ku yaamara kukwata ekyenyanja. Akikwatsire omu ngaro ye. Ekyenyanja kyashami kiri nk'ekyafiire.

Zebura ziri omu irindiro ry'enyamaishwa emwe ni mpango akandi ni kato empango eine kuba eri nyina y'akato, nyina yaka akato eriyo nerya ebinyaatsi akato kariyo kari aha kibunu kya nyina nikareeba nka kuriya.